Wannan icce ne mai launin koren layan haki wanda muke ce ma layan haki. Wannan irin itatuwan da ake ana duba irin itatuwan da ake samu ne a irin wurare haka da ake sai da icce. Za a ɗan shuka shi cikin irin ƴar ledan nan ko botiki daga baya a zo ana saidawa sai a je a shuka su a gida saboda itatuwa ne masu ɗan fitowa da kore kore ɗan kore kore haka kaman fulawa haka za ka ga yana ɗan ƙyawata gida da sauransu. Amman wannan sunan shi ne mai wuyan ganewa saboda ba irin itatuwan da muke da su suka yawaita a nan ba, koda akwai shi to bai yawaita a nan ba kowa ya san shi ba. Amman ga yanayin irin itatuwa akwai itatuwan da a nan na gargajiya Jordan a daji muna samun su waɗanda su ka so su yi kama da su, akwai wani wanda muke cewa ɗorawa tana yin bututu. To bututun ya so yayi kama da irin wannan amman dai ba shi bane. To shi yasa saboda mu nan itatuwan da muka yi aiki akwai itatuwa nau'uka da suke hitowa na zamani haka wa'inda a nan a wannan karkara ta mu ba su gwada kawowa ba, a wasun su ba su san su ba shi ya sa.

Yaro a cikin gona yana zagayawa yana ƙoƙarin ɗiban 'ya'yan amfanin gona. Zuwan yara gona domin koyan aiki ko kuma yin aikin yana da muhimmanci sosai saboda abu ne wanda idan suka tashi suka iya ko da sun girma abun ya riga ya bi jikin su ba za su ji kyaman yin shi ba ko kuma kasalan yin shi. Zuwa da yaro wani abu ne na da muhimmanci domin ya shiga gona yai aiki kaman yadda wannan hoto yake nuna wa yaro a cikin ciyawa cikin abun ga amfanin gona cikin gona yana za ga yawa, yana ƙoƙarin ya cire amfanin gona ko kuma gyara shuka, abu ne mai kyau zuwa da yara gona saboda yaro zai yi ƙoƙari shi iya shi san yanda za a yi ko ba ba tare da mahaifinsa ba, idan ya tashi zai iya je da kan shi shi gyara shi sa har su kai ga amfani ya cire. Wannan yaro ne ga shi cikin gona yana ƙoƙarin ciren iri, ko kuma gyaran shuka wanda shuka ce ga alama gayi nan cike da ƙoƙarin ko kuma yana ƙoƙarin ya fara yin aiki. Zuwan yara gona yana da muhimmanci sosai.

Nan ita ma kwakwa ce. Dama muna da launin kwakwa kala kala wannan nau'in kwakwa, kwakwace misali kwakwa ce wadda aka zo aka tara za a sidawa, ita irin wannan kwakwa haka ake ciran ta, tana da wasu launin ruwa ciki wa'inda idan aka fashe za a samu abu tsinkewa ana sha. Irin wannan kwakwa kamar yanda wannan hoton yake kwakwa ce aka tara domin a saida, za a zo bakin titi a tara ta, idan aka tara ta duk da ni dai ban taɓa shan ta ba gaskiya, amma dai mutane suna ba da labari wa'inda suke shanta abu ce tana da mahinmanci kuma tana da daɗi. Za a zo a tara ta a kan hanya irin inda mutane suke wucewa idan aka tara ta sai a zo da abin yankanta kamar wuka hakan ga za a sare ta sai a sa ainihin abu mai tsinin haka wanda zai dinga ko kuma a zube ruwan sai ka kama sha. Ruwa ne a cikinta wa'inda ake amfanin da su ana sha. Ita ma kwakwa muke kiranta ko kuma a ce kwakwan ruwa, mu nan a hausance muna kiranta kwakwan ruwa. To ita ɗin ma ba abu ce wanda ake samu ba nan a yankunan mu sosai musamman ni dai nan yab local government ban ga wani wanda yake amfani da ita ba ko yake nomanta ba ko wani abu abun nan. Sai dai kawai mutun idan yana da ra’ayi idan ya je yakuna da ake yinta ya siyota a matsayin tsaraba.

Wannan muna kiran shi da suna goyon masara. Goyon masara a lokacin da yake laƙe ga ainihin iccen shi a cikin gona. Irin wannan muna kiran shi da goyon masara wanda ba ai ainihin cire shi daga ainihin uwashshi ba, a ciki yana laƙe a cikin gonar shi. Irin wannan kamar yadda wannan hoto yake ɗauke, shi masara ce a laƙe ga ainihin kamun a je a girbe ta. Wannan masara ce wadda ba a girbe ba tana laƙe ga ainihin, ainihin uwarta wanda ba a riga aka girbe ba kenan, amman ta ɗauko alamun ƙosawa. Daman ta ƙosa ta isa cirewa za a zo a girbe ta, idam aka girbe ta za ta taru a cikin gona a gyare ai buhuwa a kai kasuwa. Amman kamar yadda wannan hoto ya ɗauka dama idan masara ta nuna goyon masara ya nuna alamun ga kore na ɗanyan haki to idan ya fara zama kamar ɗanyen haki ko ɗoruwar haka shi zai tabbatar ma da cewa yana sama hanyar ƙosawa ne kamar yadda wannan hoto yake ɗauke da shi ga ta nan alamun ɗanyen haki ne, amman alamu ya fara nuna cewa ruwan ɗoruwa ya fara bayyana gareta, ma’ana tana saman hanyar ƙosawa wanda idan ta ƙosa za a zo a girbe ta. Amman a hakan ma mutanen mu suna ɗiban ta domin su je su gasa, su fara saidawa haka nan. Amman wannan muna kira ne da suna goyon masara wato ba a riga aka girbe ba.